Itsu iye kamaduukha ibulaafu waliyo i'motokha iwanga yemile yalolele khutsiila khasaala khaliwo, khumukhono kumunyeletsi khulikho abandu bemile umusetsa ali khu pikipiki khuluguudo wasutile isanduuku iye baafu.

Ikyewa, ilimo bunyaasi ni bisaala inyuma ka mabaale kalimo tsisolo tsilimo tsili khukyenda, indwela ili ukhwaya indwela yasutile kumurwe mungakyi, tsili ni kyiminwa kyimileeyi

Asi Waliwo ibindu bye injawulo nga avacado mulimo imiitso mukaari, apple tsimbeseemu tsiine, tse nabinzali tsiraano, kamaaki kabiili, bitungulu bitaaru, kumubano, watermelon ni bibindi.

Umwana umusinde wekhale wa'ambile kamakhono asi khumukhono kwewe kumunyeletsi khulikho tsisaani tsi'wanga, iburangisi wewe iliyo bakyelema babekhale balikhulya bilyo khutsisowani tsi'wanga mutwela khundulo wenamilile ingubo imaali ukundi wekhale warekerere mungubo imbesemu iburangisi wewe waliyo ingubo iwanga